Ahagenewe kubika ibitabo n'ibitabo vyinshi biri ahabugenewe harimwo ivyigisha ururimi rw'ikinyamazuru ururimi rw'ikirundi hari n'ibindi bitabo bifashisha mu kwigisha ibindi vyigwa.

Irishure niryakarorero intebe n'imeza biregeranye babitondesheje kuburyo buri muntu wese abona ko biteguye kwicara bakiga neza abanyeshuri batatu bari mwi shure.

Icumba cagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi ibikoresho birateguye biri ku meza ikoze mu mbaho udutebe dutonya bicarako bita udusonga bugari turi musi y'imeza.

Mu cumba, abanyeshure bigiramwo, kw'ishure ryisumbuye, intebe zikoze, mu mbaho, ikibaho gitonya, cirabura; abanyeshuri batashe, izi ntebe vyerekana neza, zako zishaje.

Iri shure ryubatswe kuburyo usanzwe amatafara bombwe mu isima n'umusenyi amadirisha y'irishure n'imanini cane arikwibiyo n'ivyuma intebe zo muri rishure nimbaho n'amakuru y'ivyuma.

Ibikoresho bitandukanye, muri iri shure, harimwo imeza, intebe z'inyegamo, zifise amaguru y'ivyuma; iri shure, rirasharije cane; amashurwe hejuru, no ku mpande n'impande.

Intebe, bakoze mu mbaho, ziri mw'ishure; iri shure, biboneka neza ko, abanyeshuri batashe; ni iri shure rirugaye, ibiyo birabonerana, hejuru, igisenge ni imbaho.

Ishure ryubakishije, amatafari aturiye; inkingi y'iri shure ni imwe imwe, kandi ziratandukanye; agasandugu kugaye, gafise irangi ry'ubururu; umuyobozi w'ishure, niko akoresha, mu kumanikamwo, amatangazo.

Ishuri ryigisha guteka mu buryo bwa kijambere turavye ku mashusho amanitse muriri shure arerekana ibifungurwa bigirako mu guteka imeza intebe vyose biri muri iri ishure n'imbaho.

Intebe zikoze mu mbaho n'imeza, izi ntebe ziri mw'ishuri abanyeshuri bicarako bariko bariga, turavye ku gihome hacafye ibikoresho vyinshi bifasha aba banyeshuri kwiga neza.

Ibikoresho bimwe bimwe vyo kw'ishuri ry'abana bacutse harimwo ibikoresho bifise ishusho y'inkende n'ibindi bifise ubundi bwoko bw'amashusho ibi bikoresho bibafasha bimwe bimwe kwinonoro imitsi no gutuma ubwenge bwabo buteye imbere.

Intebe, zikozwe mu mbaho, amaguru y'ivyuma; ni mw'ishure ryiza cane, ishure biboneka ko, ryigako abana baciye ubwenge; amadirisha ni ivyuma, n'ibiyo; indani mushure hasize irangi ryera.

Isomero ry'ibitabo, aho ibitabo bihabitse, ku buryo, bwiza cane, ibi bitabo, harimwo ivyigisha ururimi, rw'ikinyamazuru, ururimi rw'ikirundi, hakaba harimwo kandi, n'ivyigisha ubutunzi.

Ikibuga, c'umupira w'amaboko; abanyeshure, biga kw'ishure rikuru, aho binonorera imitsi, iki kibuga, gikozwe mu buryo, bwa kijambere; aho baterera umupira, bahashize ibara, ryirabura.

Utuzu twasugumwe imiryango, inzugi vyaravuyeko, isima yarahinduye ibara isigaye yirabura twitegereje neza ututuzu twasugumwe ntitugikoreshwa.

inzu ziri ku meza isomero ry'ibitabo vyishi cane birimo ibitabo vyubuhinga ibitabo vyigisha ivy'ubutunzi n'ibitabo vyigisha ibijanye n'uburimyi muriri somero harimwo ibitabo by'ubwoko bwinshi

Ibicu vyera, n'ivy'ubururu; ikibuga c'umupira w'amaboko, ishure rirashaje, ni amashure bubatse, ku buryo bubangabanganwa, amwe haruguru, ayandi hepfo.

Imisozi iteyeko ivyatsi bitotahaye. Ni ivyatsi vyo mu bwoko bw'inshi, ibicu vyera, imisozi ikikije aha hantu ni imisozi itotahaye. Turavye neza tubona ko hari mu gihe c'imvura.

Ishure ryigisha ibibanza vy'iratiro vyakira ingenzi mu bihugu bitandukanye vyo muri afirika, iri shure n'iryakarorero kuko abantu bose baryizemo baba bazi ubwenge cane.

Ibikoresho bijanye n'ivyo abanyeshuri bifashisha mu kwiga. Harimwo ibicapo bacafye bamanika ku kibambazi. Ibitabo biri mu kabati. Ahantu bata imyanda, imeza n'intebe bicarako.

Abanyeshuri bakoze isuku mw'ishure, intebe zireguye izindi zigeretse ku meza aho izi ntebe zikozwe mu mbaho amaguru y'ivyuma, umwarimu yababwiye ko babanza gukora amasuku imbere y'uko batangura ivyigwa.

Ishure ntamuntu numwe arimwo werekana yuko abanyeshure bose bari batashe harimwo intebe y'inyegamo umwigisha yicara ko ariko arigisha imeza ifise akabati ikozwe mu biti, hari naho abika ibitabo ku ruhande.

Icumba categuriwe gukoreramwo inama intebe z'inyegamo zirahari n'ishure ryiza cane bya kijambere imashini nyabwonko ngendanwa zira zimije ziri ku meza ikoze mu biti.

Ibitabo biri kutubati dukozwe mu mbaho iri shure rifise isomero ry'ibitabo ryiza cane ryateguriwe abanyeshuri bahiga, igitabo kiri ku meza gisanzuruye biboneka neza ko umunyeshuri yariko arasoma.

Ni kw'ishure risumbuye, aho uyu munsi, umwaka w'icenda, uramutse ukina urukino, rw'umupira w'amaboko, n'umwaka w'icumi; uru rukino, ruriko rubahuza, mu gihe urwatanguye, umwaka w'icenda, wari watsinze, umwaka w'icumi, kimwe ku busa.

Icumba c'ishuri ciza cane, idara ni amabati asa neza, muri iki cumba intebe bazisohoye nta kintu na kime kirimwo, umwigisha yababwiye yuko bahakora isuku kugira ngo bahigire hasa neza.

Ibitanda bikoze mu vyuma. Bifise n'amasaso y'ivyuma. Abanyeshuri babiri babiri ku gitanda. Igitanda kimwe kiryamako umuntu umwe. Hejuru yiwe, ahabika amasaho yazanyemwo ibintu n'ibikoresho vy'ishuri.

Uwujejwe gusumira abanyeshuri yanditse ku rupapuro ibyo aza gusuma uyu munsi abanyeshuri baza gufungura bavuye mw’ishuri, yanditse ku rukaratasi rwera muri vyo harimwo ibitunguru hakabamwo n'imboga.

Mucumba cagenewe amakoraniro ku ishure ryisumbuye riherereye neza na neza ku mutumba irishure ni ryakijambere kuko turavye indani harasize neza nishure riboneka ko ariho ricubakwa.

Uruzitiro ry'ishure rya kaminuza riherereye mu Gihosha. Iri shure ryigako abana bavuye hirya no hino mu ntara. Indani mur'iri shure hateye ibiti, ibicu vyera n'ibisa n'ubururu.

ishure ryisumbuye riherereye mu kigwati c'amahoro iri shure rifise imiryango y'ibyuma umwe ahagaze mu muryango araba imodoka igiye kwinjira aje kuyugururira

Bagenewe kubika ibitabo, ibitabo bibize neza kutubati, ibitabo bagenda babibika bivanye ni vyo vyanditswemo, ibitabo bibitswe ku buryo umeze neza aho umunyeshuri ashaka kuza ma gitabo akiraka bitamugoye.

Ishure ryiza ry'akarorero ryitiriwe Intwari z'Uburundi. Iri shure rifise ibitabo vyiza cane abanyeshure bigiramwo. Ishure ryategekanijwe kwigako abana b'incabwenge.

Amasanamu abiri rimwe na magufa gusa barikoresha mu kwiga amagufa agize umuntu. Iyindi sanamu yerekana ibihimba vy'umuntu bimugize biri munda.

Ishure ryisumbuye mu kibuga c'umupira w'amaboko abanyeshure batashe aba banyeshuri iyo baramutse bakina uyu mupira bakinira ku musenyi mu mbuga z'irishure irishure rifise ibibuga vyinshi hari n'ikibuga c'umupira w'amaguru.

mu cumba categuriwe kuraramwo abanyeshuri biga barara mundaro barara ku bitanda vy'ivyuma ibitanda birashashe neza imifarizo yabo bimeze neza muri ico cumba abanyeshuri nta barimwo.

Igicapo c'umukobwa w'imishatsi miremire, amaso manini ,yifashe kw' itama ya jumarariwe ,udukoresho bandikisha mu kwandika, tw'amabara atandukanye, badukoresha cane cane mu kucapa.

Utuzu twasugumwe dushaje cane, uravye aha mur'ututuzu hahoze hari amazi, amazi yarakamye ututuzu twasugumwe na two twaraguyifira ntiworaba n'ibintu bitey'akamaramaza.

Munyeshure irimwibara ryirabura, iteretse ku gitanda, ku ruhande ifise agapfuko bashiramwo agacupa k'amazi ,nukuvuga ko umunyeshuri ariko yitegurire urugendo.

Ibitabo vyinshi cane birabitse mu cumba categuriwe kubikamwo ibitabo ibi bitabo nivyo abanyeshuri bakoresha biga cane cane bategura ivyigwa batarashikira umwarimu akazobigisha basanzwe baravyize.

Ibiti binini vy'inganzamarumbo bifise amashami atoshe cane abanyeshuri biga mwishure ritonya mu mwaka bgatandatu bagira bitegure gukina umupira w'amaguru umumenyereza wabo ariko abahimpanuro ijanye n'ururukino.

Ibiti bikikije ishure ryisumbuye mu kibuga cagenewe gukinirwamo umupira w'amaboko abanyeshure bagiye mu karuhuko kuko nta mukinyi n'umwe ari muri iki kibuga.

bateguriwe kw,inonora imitsi, umwigisha arikumwe n'abanyeshure bariko bariga icigwa co kwinonora imitsi, iri shure ritonya ni ishuri ry'akarorero aho ryubatse hagati na hagati ya yandi mazu.

Ahagenewe kubikwa ibitabo vy'igigwamwo kurir'ishuri ryiza cane ryakarorero, bibitse kutubati tw'ivyuma, ibi bitabo harimwo ivyigisha ibijanye n'ubutunzi ,ivyigisha ibijanye n'indimi, hamwe n'ivyigwa bimenyesha igihugu.

Ibikoresho bakoresha mu kwigisha mw'ishure ry'abana bagicuka. Harimwo ibicapo biriko indome, harimwo n'ibindi bakoresha baharura kimwe kimwe ukwaco.

Uyu mupira uw'amaguru ababana bawubanze ngo bawukine uyu mupira bawubanze mu mashashi harimwo n'iyindi migozi imeze nkaho ari migozi bazirikisha inka.

Imashini, z'imboneshakure; imashini nyabwonko, biri kumeza z'ibiti, ni kw'ishure ryisumbuye, aho zibitse; izi mashini, biraboneka neza ko, zimwe muri zo, zarapfuye, ntizigikora.

Akazu ka surwumwe, kagenewe abagabo, akandi abagore; imiryango iratandukanye, kubatswe n'isima, imiryango ni ivyuma; hejuru, bazibije imbaho; aka kazu ka surwumwe, boneka ko, gashaje.

Ikibaho c'icatsi kibisi, ishure biboneka neza ko rishaje. Intebe zikoze mu mbaho, abana basize impuzu ku ntebe. Ni ukuvuga ko bambaye izijanye no kwinonora imitsi bagiye kuruhuka.

Mw'Ishure aho abanyeshuri batashe bose intebe zikoze mumbaho, amaguru y'ivyuma, amadirisha mwarugaye, ayandaruguruye ,ibiyo Vyayamadirisha bimwe vyaramenetse ,ibindi ntibikibonerana.

Ibarabara ryiza cane bagabuyemwo ibice vyinshihagati y'igice n'ikindi basizemwo imirongo yera, abahaca binonor'imitsi ,nta numwe aba yemerewe kuva mu murongo umwe ngwaje muwundi.

Ibikoresho vy'ishure biri mw'ishure bigizwe n'intebe zikoze mu mbaho, umurongo umwe urikw'intebe zishaje, uyundi murongo urikw'intebe zishasha, ikibaho canditseko icigwa bize uyu munsi.

Mu cumba c'ishure ryisumbuye. Imashini nyabwonko zirazimije. Abanyeshuri batashe. Yiteretse ku meza y'imbaho isize neza irangi, aha hantu ni aho abanyeshuri bakorera ubushakashatsi.

Isomero ry'ibitabo kw' ishuri ry'isumbuye,, ibitabo byigisha iy'ubutunzi, ivyakahise kafrika ,n'ivy'intwari zagiye ziranga afrika mu gihe c'abakoroni, ibi bitabo biraryoshe gusoma.

Amashure menshi afise uruzitiro rukomeye gw,ubakishije amatafari ahiye n,amabuye inyuma y'iri shure hari ivyatsi vy'ubwoko bwishi bitoshe ni mu gihe c'urushana.

Ibikoresho bikoreshwa kw'ishure, harimwo imashini nyabwongo ziteretse ku meza zikozwe mu mbaho, imboneshakure zimwe biboneka ko zishaje n'izindi zikiri zizima.

Mu cumba cagenewe kubikwamwo ibitabo, ibitabo bigiramwo kuriri shure bimanitse kutubati twimbaho ,ahahantu hagenewe abanyeshure bakora ubushakashatsi ku bijanye n'ivyigwa bababize.

Ibitabo vyiza cane vy'amabara atandukanye ibi bitabo nivyi ndimi z'amahanga, ibi bitabo biri ahantu bimeze neza, n'ibitabo bishasha biboneka neza ko babizanire abana batangure ku vyigiramwo muruyu mwaka.

Ingazi, ikoze mu vyuma; iyi ngazi, bayitereka ahantu, burirako, bagiye kwubaka; canke, bagiye gukora, ibijanye n'umuyagankuba; iyi ngazi kandi, barayimukana.

Mu cumba c'ishure cagenewe kwigiramwo ,hari ibikoresho bifise amabara yo mubwoko bwinshi hari nk'amabara atukura amashurwamanitse hejuru intebe ziri kw'ibitambara ek hari n'intebe z'ivyuma.

Intebe zikoze mu vyuma n'imbaho ziri mu ishure amadirisha n'ibiyo n'ivyuma ishure risize irangi ryera hamanitse mwo isanamu y'umuyobozi.

Umusenyi mwiza cane buri mu kibuga bakiniramo urukino rw'umupira w'amaboko kuri uyu musenyi nta muntu n'umwe hari hari uruzitiro rubakishije amatafari ya bumre mu isima inyuma y'uru ruzitiro hateye ibiti.

Ikibuga c'umupira w'amaboko imbere y'ishure rikuru ryitiriwe Poro umweranda, iri shure riri hejuru ku musozi, ibicu vyera n'ibisa n'ubururu, ibiti biteyeho biratotahaye.

Imashini nyabwonko ziteretse ku meza zikozwe mu mbaho izimashini zirazimije uyu ikicyumba cyabugenewe gisikirangigera iboneka neza ko abanyeshuri bari batashe bahegece gukora ubushakashatsi.

Mu kwinjira muri ir'ishure rikuru rya kaminuza uca kungazi yubatswe mu buryo bugezeho, risize irangi ryera nigorofa imwe hejuru handitse amajambo yerekana ko ari ishure rikuru rya kaminuza yu rwanda.

Akazu ka sugumwe kiki zungu, n'akazu ka sugumwe ku batse neza ku ruhande bahashize akagenewe imyanda hamwe n'impera n'impera bahashira amakaro, akazu ka sugumwe kagenewe umuryango.

Impuzu zagenewe kwambara abinonora imitsi ziri ahantu mw' ibara ry'umuhondo biboneka neza ko umuntu agiye kuzambara yamaze kwitegura neza kwinonora imitsi.

Ishure ryigisha ururimi rw'ikinyamazuru amabendera y'ibihugu vyose bivuga ururimi amanitse kucapa imbere y'ishure abanyeshuri bategetswe bose kwiga ururimi bakaruvuga neza.

Mw'ishure rya kaminuza ahagenewe kubikwa ibitabo intebe z'inyegamo zikozwe mu biti n'imeza ibitabo vyinshi cane vyigisha ibiharuro uburimi bw'ikirundi n'indimi z'amahanga ibi bitabo vyanditswe n'abanyabwenge.

Mu mbuga y'ishure yishumbuye hashashe amatafari abumbwe mw'isima hari umuduga imbere gatonya, turahabona amazu yubatswe mu buryo bwakijambere mu buryo bw'amagorofa.

Imboga ibitunguru n'ibindi vyanditse ku rupapuro n'i karamu biri mu ntoke za mukuru wanje yarambwiye ngo nje kw'isoko kubigura kugira ngo duteke amasaha aragiye.

Icumba ciza cane cumba biboneka ko cagenewe ubushakashatsi ni kwishuri rya kaminuza yigisha ibijyanye n'amagara y'abantu ku ruhande hari aho bakarabira iyo bahegeje gukora ubushakashatsi.

Ibitabo vyigisha ibiharuro bikigisha indimi zanone bikigisha n'ibijanye n'ubutunzi biri mu cumba cabugenewe kubibika mwo ni ibitabo vyanditswe n'abahanga bibitse mu buryo bugerekeranye.

Ibitabo biri aha bugemewe aho bisanzwe bibikwa mu bitabo byiza cane yigisha icirwa c'ikirundi n'icirwa c'ibiharuro, imashini nyabwanko icanye biboneka ko neze umunyeshuri ariko ariga, ikaye n'urupapuro biteretse kuri iyi mashini.

Intebe zikozwe mu mbaho amaguru y'ivyuma ni mu kigo c'ishure aho batishize mu cumba ikibaho gishaje biboneka ko kidaherutse gukoreshwa amadirisha amanini y'ibiyo n'ivyuma.

Igicapo c'umukobwa yifashwe ku munwa yajumarariwe. ibikoresho bakoresha mu gucapa. Ni udukoresho tw'amabara atandukanye: ay'ubururu ay'icatsi n'ayatukura vyose biri mu gasandugu ku meza.

Mw'ishure jigisha ibijanye n'imyuga ibikoresho vyinshi bitandukanye impapuro zanditseko n'imashini inkofero bambara mu mutwe irinda isanganya.

Ishure ryigisha ibijanye n'uburimyi muri irishure bafise icumba cahariwe ubushakashatsi muri ubu bushakashatsi barabukora cane cane baraba uburyo burwiza umwimbu barimye iheditali bakimburaho amatoni menshi.

Intebe, zikoze mu mbaho, abagabo bane, bicaye mw'ishure; ni mu cumba cagenewe, gukorerwamwo ubushakashatsi; harimwo intebe, zikoze mu mbaho, hari n'aho bakaraba, bahejeje gukora ,ubu bushakashatsi.

Icumba cagenewe gukorerwamwo ubushakashatsi, utubati dukozwe mu vyuma dusize irangi ryera kamwe karuguruye utundi turugaye nta muntu numwe arimwo bitegura kugaruka gukora ubushakashatsi mu nyuma.

Udutebe dutonya basanzwe bitwa udusonga bugari utu dutebe abanyeshuri batwicarako iyo bariko bakora ubushakashatsi ku bijanye n'ibitegwa vyimbuka cane.

Umwigeme arwaye ibihushi mu mutwe. Ari mu cumba categuriwe gukorerwamwo ubushakashatsi. Umugabo bari kumwe yambaye itaburiya. Ku meza har'ibikoresho bakoresha, muri ubu bushakashatsi.

imeza zikoze mu vyuma amatara araka utubati ibikoresho vyose biri muri iki cumba categuriwe gukorerwamwo ubushakashatsi, abanyeshuri batashe kuko twihweje neza, tubona ko hari mw,ijoro.

Ibikoresho babikamwo imiti, ubushakashatsi bakorera muri iki cumba, ishuri ryisumbuye abahantu bakorera ubushakashatsi, n'abanyeshuri bahiga, wanashaka n'abandi bavuye ku yandi mashuri barahakorera.

Icumba bakoreramwo, ubushakashatsi, biga ku ngwara, z'ivyaduka; iki cumba kirimwo, ibikoresho vyabugenewe, bikoreshwa mu gukora, ubwo bushakashatsi; umushakashatsi umwe, ari muri iki cumba, ariko atunganya ibikoresho, abishira ku murongo.

Uwukorera ubushakashatsi mu cumba hari imashini zabigenewe akaba n'ibindi bikoresho muri uyu mwanya akabati karuguruye amadirisha arugaye ni mu gihe co mugaturuturu.

Intebe ikozwe mu mbaho, amaguru y'ivyuma. Munsi y'intebe habitse ibindi bikoresho vy'ishure. Amadirisha aruguruye, iri shure turavye hasi, isima yatanguye kwirabura biboneka neza ko ishaje.

Ibitabo biri mu kabati nibitabo vyinshi cane hari n amakaye y'abanyeshuri harimo ibitabo vy'ururimi w'ikirundi ivyigisha ibijanye n'ubutunzi n'ivyigisha kahise kafirika.

Mucumba c'ishure ca genewe gusomeramwo ibitabo, imashini nyabwonko, intebe zinyegamo, imeza ikozwe mu mbaho, n'akabati gakozwe mu mbaho, ibitabo biri ahabugenewe babisomerz.

Mw'isomero ry'ibitabo amadirisha aruguye, intebe ntazirimwo. Harimwo imeza atakintu kiriko ikozwe mu biti. Ibitabo biri mu kabati gakozwe mu mbaho bigerekeranye.

Mu cumba c'ishure babikamwo ibikoresho vyakoreshejwe. Abanyeshure, impapuro bakorerako ibibazo vya reta zimanitse ku tubati. Harimwo ibikosoye n'izindi zidakosoye biboneka neza ko ikibazo cakozwe uyu musi.

Iri shure riraronka akayaga, abana bacutse niho bigira, hari ahantu bakinira kuburyo buri mwana wese ataha yinonoye imitsi, imbuga yiri shure n'ivyatsi bitotahaye, ibiti bihakikije vyose biratoshe.

Umunyeshure ari mu kibuga c’umupira w'amaguru ku ishure ry'intango ry'abana bagicuka, aratashe ari wenyine iri ishure rifise imbuga iri mwamabuye ameyera n'a yandi yirabura hari naho abana bakinira b'inonora imitsi.

ishure rya bana bakivuka intebe ntonya z'inyegamo zikozwe mu biti ineza nuko nyene ikibaho cirabura akaba kigakozwe mu biti ku ruhande n'uruhande irishure abana baratashe

Ishure ry'abana bacutse, ibikoresho vyinshi cane bifasha aba bana mu kwiga ubwenge bukiyongera. Harimwo ibitabo, harimwo udukinisho duto duto turi ku meza ikozwe mu biti.

Amakaye yanditse ko ibiharuro ,ikaramu zitatu, imwe y'ubururu ,iyindi yera, n'ikaramu y'igiti, imashini bakoresha mu gukora ibi biharuro vyose biri ahantu.

Abana bari mwibabara bagiye kwiga bahetse amasaho yabo ni mu gihe co mu gitondo, bari mwibabara rimwo ibiti vyinshi ku nkombe n'inkombe z'ibarabara.

Ishure rishaje cane ry'intango. Umunyeshuri yambaye iyeboyebo, agakabutura, ahetse isaho mu mugongo. Iri shure rirashaje, ikibaho n'isima vyose vyarabomotse.

Ishure ry'intango abanyeshure bari mutugwitugwi bariko barakina ishure rirashaje amabati yaryo yaguye ifira mbere y'ishure hateye ibiti bitandukanye bigufi bitotahaye.

Ibigazi imbere y'ishure ry'intango iyo imidoga niyabakozi bakora kuriri shure bayishize musi giti gisagaraye gifise amababi atoshe cane ibendera ry'igihugu naryo riramanitse.

Ishure ku ruhande rirashaje ayandi ni mashasha bariko barayubaka amabuye manini manini y'ibihongo yo mubwoko bw'amasare abanyeshure bariko baraja kwiga igiti kinini gisanzaraye gifise amashami menshi.

ahantu bari barubatse ishure rigasenyuka inkingi ziri shuri ziryamye hasi utuzu twasugumwe turugaye biboneka neza ko haciye igihe kinini iri shure rihimutse.

Ishure rishasha baheruka kwubaka ku mutumba wa Rango. Iri shure rifise amabati atukura, hepfo yaryo hari utuzu twa surwumwe tubiri, kamwe kateguriwe abakobwa, akandi abahungu.

Ishure ry'akarorero, icumba categuriwe kubikamwo ibitabo, amatara aracanye ariko araka, nta munyeshuri numwe arimwo, vyerekana neza ko aya masaha arayo kuruhuka abanyeshuri batashe.

Ishure ry'intango rifise ahantu abana bakinira b'inonora imitsi hari imivuma abana bicarako basunika hari n'aho burira bakishungurura muriyo mbuga yir'ishure hateye ivyatsi bitotahaye.

Ishure ry'intango ryubakishije amatafara aturiye avanze n'amabuye amadirisha n'inzugi ni ivyuma, ariko nibiyo ibi vyuma vyaguwifira birishure biboneka ko rishaje.

Ishure ritonya imbuga y'ishure n'amabuye umusenyi hamwe n'urucekeri ikibuga c'umupira w'amaguru abana bakiniramwo bariko bararuhuka binonora imitsi ibendera ryu Burundi rirahungabana.

Kw’ishure ritoya, ry’intango; ikibaho, abanyeshuri bandikako, ni igiti basize, irangi ryirabura, bamanika ku ruhome; amadirisha y'iri shure, ni ivyuma, hamwe n'ibiyo.

Uruzitiro rw'utuzu twa sugumwe dusize irangi ryera hasi isima yaguye ifira biboneka neza ko utwo tuzu twasugumwe dushaje imiryango yatwo n'imbaho n'inzugi zamanyaguritse.

Berabiri hari mu kivuga c'ishuri abana barasohotse umwana yegamiye ku giti gimanitse kwibendera ryerekana ubume bw'abarundi iri ishuri bigako ry'intango n'ishuri ry'akarorero.

Uyu mugabo yambaye ishati yera y'amaboko maremare n'ibirato vyirabura ateruye ugunira mu ntoke . Inyuma y'iwe hariyo mugabo aje amukurikira umugore ariko aratambuka amanuka hepfo afise isaho mu ntoke.

Ishure ry'intango amadirisha n'ivyuma bisize irangi imbere yiri shure hari ibiti bitotahaye bitagira amashami menshi ibendera ry'igihugu c'uBurundi rirahungabana.

Uruhome rw'ishure ritonya ry'intango ryubakishije amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hari isiima hamanitse icapa cerekana imyambaro impuzu abana bigirako.

Isuku murir'ishure iragoye isima yarabomaguritse hasi umuryango w'irishure warabaguye ifira usize irangi ry'ubururu ikibaho cirabura gifata ku ruhande n'urundi.

Ikinogo kiri imbere y'ishure cagenewe gushirwamwo imicafu itororokanwa hirya no hino ku mbuga kuriri shure ryubakishije amatafari ahiye imiryango n'amadirisha n'ivyuma.

Impuzu ziharagiza agateka k'uburundi zicafyeko ibendera ry'ico gihugu, izo mpuzu zateguwe kwambara ku musi w'ibirori wo guhimbaza imyaka mironga itandatu n'itanu uburundi bumaze bwikukiye.

Imbuga y'ir'ishure nimbuga iri mu musenyi no mu tubuye duto duto hari ikinogo cagenewe kujamo imicafu irishure rifise imiryango ikozwe mu vyuma nibiyo.

Ishure ry'intango, ishure rishaje. Amadirisha yaramenetse ibiyo vyaravuyeko. Turavye amatafari yayo ni amatafari aturiye, ariko biboneka ko ashaje. Intebe zikozwe mu mbaho zimwe zaravunitse.

Abanyeshuri biga mu mashuri matomato ,bariko bakina umupira w'amaguru ,mwibarabara risanzwe y'imigenderanire rihuze umutumba n'uyundi, umwana yifashe mu mugongo biraboneka neza ko ari umusamyi ,kuko abo bariko barakina bari imbere y'iwe kure.

Irishure ry'intango riherereye ku mutumba, ishakaje amabati atukura nayandi yera, inyuma y'iri shure hateye ibiti vyinshi cane bitanga akayaga ku banyeshuri biga muri iri shuri.

Ishure ryiza cane ryubatse ku buryo bwa kijambere, ryubatse vuba iri shure ryigako abana baciye ubwenge, imbuga y'irishure irimwo ivyatsi bimwe bitoshe, ibindi vyumye.

Abantu benshi badandariza aha kw'ishuri. Ni ahantu hagenewe kubikwa n'amakaramu ku buryo umunyeshuri wese ayishaka aza akayigura atakibazo agize, hari n'ibindi bikoresho vyinshi vy'ishuri

Amashure yubatse ku buryo bwa kijambere y'intango abanyeshure bahiga n'abanyeshure baciye ubwenge cane, imbuga yi shure iteyemwo ibiti bitotahaye ibicu vy'ubururu n'ivyera.

Ishure ritoya ry'intango mu mbuga hahagaze abavyeyi uyu munsi baramutse bagira inama ya bose irishure rikikije n'ibiti bitotahaye muri ibyo harimo igiti c'umwembe.

Ishure ry'intango ryubatse neza cane ryubakishije amatafa araturiye, imbuga y'iri shure irimw'ivyatsi bitoshe ahantu haca abanyamaguru bahateye uduti ku murongo dutuma iri shure riboneka neza.

Umwigisha, ariko akurikirana, umunyeshuri yarungitse, imbere ku kibaho, gukora umwimenyerezo, ni ishuri ritoya ry'intango, ryigako abana baciye ubwenge, ariko arandika, n'ingwa yera, ku kibaho.

Ishuri ry'intango, ryubatswe n'isima; amadirisha ni ivyuma, ivyuma bishaje, iri shuri na ryo, biraboneka ko, rimaze igihe ryubatse; ku biyo, aho bamanika amatangazo, n'ikirangaminsi.

Umunyeshure yiga kw'ishure ritonya ryo mu kanyosha yacerewe, yaje bamaze kwugara umuryango w'uruzitiro wiri shure, ishure ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye.

Ivyuma bitangira abanyeshuri kugira ngo ntibagire isanganya ,bisez'irangi ry'ubururu ,inkingi zisez'irangi ryera ,irishure ryubakishije amatafari ahiye, imiryango n'amadirisha vyose n'ivyuma.

Ishure rishaje intebe zikoze mu mbaho zagiye zimanyuka ku ruhande ikibambasi ciri ishure naco nyine carabomutse iri shure yubatswe ku gihe ca kera ikibaho cirabura agace gatonya kanditse ko ururimi rw'ikirundi.

Umuvo wazuye amabuye nibarabara na masale urucekeri hariko ivyatsi aba bana bagiye ku ishure n'iho baca buri gihe iyo batambaye ibirato birabagora cane kuko gutambuka muri ayamabuye sicoroshe.

Ishure ry'intango rifise intebe nyishi zokoze mu mbaho, n'intebe zishaje cane ,urubaho ruri imbere abanyeshure batashe bataruhanaguye, indirisha ryegereye ah'umwarimu yicara riruguruye.

Ishure ritonya ry'intango aho abanyeshuri biga babafungurira kw'ishuri igikoni batekamwo cuzuye imyotsi ku mpande n'impande biboneka neza ko abateka nabonyene bitaborohera kubera imyotsi myishi.

umunyeshuri yikoreye umupira utukura ahetse isaho mu mugongo uyundi agira yinjire kw,ishure ry'intango irishure indani hateye ivyama vyinshi harimo ibitoki ibiti binini cane

Ku ishuri ry'intango mucumba cishure bigiramo harimo intebe z'ikenya zikozwe mu mbaho gusa irishure abanyeshuri bamaze gutaha biboneka neza ko ari mu gihe cumugoroba kuko amatara ariko araka.

Ishuri ry'intango ririmwo intebe zikeya zikoze mu mbaho, amaguru akoze mu vyuma. Urubaho rusize irangi ry'icatsi kibisi. Iri shuri abanyeshuri batashe kuko bari bahejeje kwiga.

umurima w'ishure uteyemwo ibigazi bifise amashami amwe ahishiye n'ayandi y,ugwatsi rutoto, imboga y,irishure irimwo rucaca, amabuye y'urucekeri namwe bitwa amasare.

Ni kw'ishure shingiro, aho abanyeshure, biga bataha, ibarabara ritandukanya, iri shure, n'inzu z'abenegihugu, ni ikaburimbi; iri shure, indani muri ryo, hari irindi, bariko barubaka.

Abanyeshuri basohotse gukina, ni mu gihe c'isaha zine n'iminota mirongo itatu ,kw'ishure ry'intango ryubakishije amatafari aturiye, inkingi zir'ishure n'ivyuma ,iri shure turavya neza rifis'amabati ashaje ni rya kera.

igiti kinininya cane giteye imbere y'ishure n'igiti gifise amababi atoshye cane iri shure ryigako abana baciye ubwenge imbuga yiri shure n, umusengi n'amabuye mato mato

Ishure rishaze cane ryubatswe mu Kanyosha ya mbere ifise amabati yaguye ifira amadirisha inzugi eka n'ibiyo vyaramenaguritse inkingi zarakunyutse irangi ryaravuyeko.

Umunyeshuri ahagaze ku nkombe yubakishije amabuye uruzitiro rwiri shuri riboneka neza ko hubakishije amabuye irishuri utuzu twasugumwe twarasambutse aha abanyeshuri biragoye kugira ngo baze kuhihagarika.

Mu kigo c,intongo cigako abanyeshure bavuye hirya no hino ku mitumba y,ishure ryubakishije amatafara aturiye isima n'irangi ry'umuhondo abanyeshure bicara ku ntebe zikoze mu mbaho igisenge c,iri shure nibyuma amabati arashaje

Ishure ry'intango ryubakishije amatafari ahiye ku kibambasi bashizeho urupapuro bacafyeko igikombe, bacapako inzu ,bacapako imeza ,bacakopa igiti n'imodoka.

Ishure ry'intango, ahagenewe kubikwa ibitabo. Ibitabo bibitse neza ku kabati gakoresheje imbaho. Aha hamanitse itaburiya y'umwigisha biboneka neza ko umwigisha yahejeje kwigisha ayisigaho.

Urugi rusiz'Irangi ritukura ,rukozwe mu cuma kurugo rugi hejuru handitse igiharuro gatatu ,hari n'urudome C, i shure rirugaye igufuri irapfunze biboneka neza ko ari umuryango w'umuyobozi wiri shure.

Umuryango w'ishure ry'intango wo mu mwaka wa gatatu D rifise umuryango usize irangi ritukura w'ivyuma ishure ryubakishije amatafari aturiye.

Mu gihe caheze, abanyeshure bitwaye neza, babamanitse, amafoto yabo, ku ruhome; ikibaho cera, kigezweho; intebe zikoze mu mbaho, abanyeshure bicarako; iri shure ni iry'akarorero.

Ishure ry'intango ni mu gitondo ,abanyeshure ariko baraza kw'ishuri, ibendera ry'igihugu cy'Uburundi rirahungabana ,abanyeshuri bashize amasaho yabo ahegereye igiti c'ibendera.

Imifarizo abanyeshuri baryamako, ku bitanda bigerekeranye, mw' ishuri ryateguriwe uburaro ,n'ibitanda bikozwe mu vyuma, kandi abanyeshuri baryama bagerekeranye ,nta numwe yiryamana ,babiri babiri bararyamana.

Itangazo rimanitse ku ruhome rw'ishure ritonya ryubakishije amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi harisima, irishuri umwigisha yamanitse amatangazo ku mpapuro zera yerekana uko munyeshuri yitwara.

Inkingi z'ishure ritonya n'ivyuma bisize irangi ritukura ariko twihweje neza iri shure rirashaje kuko amabati yaguye ifira nimiryango na yo yarakunyutse

Umurima w'ishure ritonya, wuzuye amababi menshi y'ibiti vyahungurutse muri iki gihe c'impenshi, mw'ishure rishaje risakaje amabati yaguye ifira, abanyeshure bari imbere ku mbuga.

Ishure ry'intango, ryabomaguritse mu nzu; iri shure rirashaje, kuko, uravye ukuntu ryabomaguritse, biboneka neza ko, rimaze igihe kinini; ikibaho cirabura, canditseko icigwa c'ikirundi; intebeze zikoze mu mbaho, abana batatu, baricaye.

Ibikoresho bakoresha mu gutobora impapuro bazibika neza, impapuro ku ruhande n'ibindi bikoresho bitandukanye bakoresha mw'ishure rito ry'intango, vyose biri ku meza ikoze mu biti.

ishure ryakarorero ry'intango irishure ryubakishije amatafara aturiye amadirisha n'inzugi n'ivyuma n'ibiyo iri ishure ry'akararuhore ni ishure abavyeyi bishimira cane baranarikunda.

Ishure nshingiro riherereye mu ntara ya Butanyerera riruguruye. Umugore yambaye ibitenge aciye imbere y'iri shure. Iri shure biraboneka ko ari mu gihe c'umugoroba abanyeshuri batashe.

Ijuru ritonya ikibaho bacafyeko ishure ku rupapuro barumanika ku kibambazi ururupapuro rucapfyeko ishure abanyeshuri bagwifashisha mu buryo bwo kwiga.

Imbuga y'ishure ritonya na mabuye y'amasare ,urucekeri, ibiti biri mbere y'irishure nibiti bitoshe cane kandi bitotahaye vy'amababi manini, ibendendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, irishure rifise amadirisha y'ivyuma gusa.

Inkono, bateramwo amashurwe; ziri mu cumba c'ishuri, ryisumbuye; izi nkono, zirimwo amashurwe bateye, ariko atarakura neza; ni ishure risize irangi ryera, isima iriko irabomoka.

Mu kabati k'ishure ritonya, ibitabo vy'ubwoko butandukanye vyigisha ivyigwa bitandukanye, bibitse mu kabati kubakishije imbaho ,abanyeshuri bahejeje kwiga ntibabitahana babigumiza kw'ishuri.

Ikibaho cirabura kimanitse ku ruhome kuri ikikibaho handitse indone zijanye n'icirwa c'ikirundi, ku ruhande mu kumbako hagati bacafyeho ivyigwa n'ibicapo bibafasha kubitahura.

Ishure ry'intango, mu mbuga yaryo hari umusenyi mwinshi, turaraba neza tukabona ni mu gihe c'izuba ryinshi. Iri shuri abana baratashe bagiye mu biruhuko. Inyuma ry'iryo shure hateye ibiti vy'ibigazi.

Urubaho bamanikako amatangazo n'ikirangaminsi ruri nu ishure, ishure rirashaje kuko imbaho nisima biraboneka neza ko bishaje.

Imvura yavyutse irwa aho abanyeshure vyabagoye cane canecane abana bakiri bato biga ku mashure mato mato, umutaka umwarimu yaje yipfutse imvura yawushize mwishure utubaho dukozwe mu mbaho.

Ishure ry'intango hateye igiti gifise amababi manini cane, n'ikindi giti gifise amababi mato mato ,n'amashami manini twihweje neza tubona ari giti civoka nkusi y'iki giti harunze amabuye manini ,y'amasare.

Intebe zishaje ziri mw'ishure ritoya ry'intango, irishure abanyeshure bagiye gukina ,ubu umwarimu nawe yagiye aho abarimu bategurira ivyigwa bigisha.

Ikigega kijamw'amazi avuye ku mabati y'ishure y'intango, aya mazi abanyeshuri bayikoresha mu gukora isuku mu birasi bigiramwo, imbuga yir'ishure ni umusenyi.

Abakobwa babiri, b'abanyeshure, biga kw'ishure ritonya; bafise ibitabo, bariko barasoma; imishatsi yabo, irahingahinze; bambaye udupira, tw'amaboko magufi, bakenyeye ibitenge.

Ishobore rirashaje risize irangi ryera iritukura ni ryubururu ariko ryaratanguye gukunyuka kubera imvura y'uruhuherezi ivyuma vy'inzugi ryarakunyutse cane.

Mu cumba c'ishure, ry'intango; ishure ryubatswe neza, ku buryo bugezweho, bwa kijambere; harimwo intebe, zikozwe mu mbaho, zifise amaguru y'ivyuma; iri shure, risize irangi ryera, amadirisha ni ivyuma, n'ibiyo.

Ikibaho cirabura mw'ishure intebe zikoze mu mbaho zaravunitse izindi zirashaje biboneka ko iri ishure rimaze igihe kinini ryubatswe, umuryango n'amadirisha vyose bikozwe mu byuma.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ku ishuri ry'intango mu Kanyosha kirashaje irangi ryera basize ikigiti ryara konyotse amabati yiri shuri ryaraguye ifira imiryango irugaye ibiyo nka vyose vyaramenaguritse.

Abanyeshuri biga ku ishure ry'intango baratashe bagenda baganira ibijanye n'ivyirwa bize impande zabo hari amabuye atari menshi cane bari m ibarabara risanzwe rihuza imitumba.

Iki gikoni cubakishije amatafari aturiye gifise imigano idugana umwotsi hejuru, iki gikoni gifise amashiga ane gisakaje amabati impera n'impera y'iki gikoni na mabuye.

Ishure ry'intango rifise amadirisha y'ivyuma ,inkingi zisizirangi ryera, ibiti bitatu vy'amabendera, ibendera ry'Uburundi riri hagati, amabuye y'amasare n'urucekeri biri mu mbuga y'irishuri.

Ishure ryubatse ahantu ku musozi, n'ishure biboneka neza ko rishaje, ryubakishije amabuye, amatafari aturiye, imiryango yaguye ifira, amadirisha, n'ibiyo n'utwuma dutoya.

Imboga y'ishube ritorito hateye itwatsi dutonya ku ruhande hateye ibitoke n'ibiti vy'amababa atoshe ishure ryubatswe n'amatafara aturiye amabati n'igisenge c'imbaho.

Mw'ishure ry'intango aho abanyeshure biga neza cane intebe n'ivyuma amaguru hamwe n'aho bafata h'imbaho, n'ishure ryiza cane ryubatswe ahantu neza cane, umwarimu n'abanyeshure bose batashe.

Ishuri ritoya ry'intango ishure ryubatswe n'isima n'amabuye manini manini hamwe bitwa amasare ivyuma risize irangi ritukura bikikije ingagi bacakaburira hejuru mu vyumba vyo hejuru mw'igorofa.

Imwe mwishure ryintango ryubatswe neza na matafari aturiye agatina hagati y'itafari bashirisima ivanze n'umusenyi bahamanitse icapa cerekana ibicapo bwigisha umuntu.

Umwango w'icuma wugaye usize irange ry'ubururu ku ishure ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye hagati y'itafari n'irindi hari isima irishure riherereye ku mutumba.

Imbuga y'iri shure, iteyemwo ibiti bitatu vy'ibigazi. Ni ibiti bifise amababi maremare. Hari ivyatsi biri mu tugwi tugwi. Abakozi babiri bakora amasuku, umwe afise imbegeti mu ntoke, bariko baraja mw'ishure gukora amasuku.

ibarabara ry'imigenderanire ku mutumba n'ibarabara ririmwo amabuye amababiye vyatsi yiumye n'ibyatsi bibisi abana bavuye ku nzu aho baba nibatari n'abanyeshure ahubwo ibiti binini cyane inyuma yabo n'impero n'impero.

Imbuga yir'Ishure ni umusenyi abana biga mu mashuri y'intango barasohotse baratashe imuhira, ibendera ry'igihugu c'Uburundi rirahungabana, igiti kinini c'amababi atotahaye cane giteye mu mbuga yuri ishure.

Utuzu twa surwumwe, kw’ishure ry'intango; ni utuzu twagenewe, abantu bose; imiryango yose irapfunguye, utuzu dusakaje, amabati mashasha, turavye neza, inzugi zaravuyeko, biboneka neza, ko ari utuzu dushaje.

Kw'ishuri, ry'intango, amasaha yo gutaha, kw'abanyeshuri, arageze; abana barasohotse, buri mwana wese, yatoye inzira, ija iwe; bari mw'ibarabara, risanzwe, ibarabara rikikije iri shuri.

Inzu zubatswe n'imbaho gusa zisakaje amabati mashasha ,umurima uteyemwo imboga n'intore. uyu murima uherereye neza na neza ku musozi, igiti kinini c'inganzamarombo n'amashami manini.

Iri shure ritonya n'ishure rishasha ruheruka kwinjira byiyubakiwe n'ababyeyi begeranije amafaranga baragiyubakira ku mutumba iwabo iri shure rikikijwe nibikumba hamwe n'ibitoki.

Abanyeshure bahejeje kwiga ku ishure ritoya ry'intango ir ishure ryubatswe n'amatafari ahiye ni ishure riboneka ko ari rishasha ryubatswe muri iyi minsi heza inzugi n'ivyuma risize irangi ryera.

Kw'ishure ry'intango, intebe zikozwe mu vyuma, imeza mu mbaho. Abanyeshure batashe kuko ibintu vyose babitunganije babishira ku murongo. Ku ruhome rw'iri shure, hari indome zifasha abanyeshure kwiga neza.

Imbuga y'ishure hateye utwatsi turiko turuma. Ikibuga c'umupira w'amaguru, abana babiri baratashe, batatu bari nyuma. Inkingi z'ivyuma isize irangi ry'ubururu naryonyene ririko rirakunyuka.

Ishure ry'intango; mu cumba c'iri shure, hari intebe, zikozwe mu biti, ariko, biboneka neza ko, imbaho zishaje; amatafari aturiye, atanguye kubomagurika; ikibaho kirashaje, caravungaguritse, impera n'impera.

Mw'ishure ry'intango hari intebe gikozwe mumbaho gusa amagirisha y'ibiryo n'ibyuma bisizirangi ry'ubururu ikibaho cyabomaguritse gitameze neza biboneka ku irshure rishaje muri irishuri ni mu gihe co mu gitondo abanyeshuri ntibaraza kw'ishure.

Ishure ry'intango rifise intebe zishaje zikozwe mu mbaho ziri mw'ishure ata munyeshuri n'umwe arimwo. Ikibaho ku ruhome rwirabura, urugi rusize irangi ry'ubururu rwuguruye. Mw'ishuri nta muntu numwe urimwo.

Impuzu zagenewe kw'nonora imitsi impuzu zirimo ibaragyirabura n'ibaragera umurongo umupira ufise amaboko magufi urimwo nawone ibaragera n'ibyirabura nyeneizi impuzu yitegura ku nonoro imitsi.

Ishure ritonya, mu mbuga yaryo, hagizwe n'umusenyi, amabuye manini, n'amwe bita urucekeri; ibendera ry'igihugu, c'Uburundi, n'iry'ubumwe bw'abarundi, birahungabana; ibiti, biteye ku ruzitiro, birayagayaga; mbere, hari n'igiti c'umwembe, c'amababi asongoye.

Ibitabo vy'agaciro kanini bibitse mwisomero, iri somero vyagenewe kubikwamwo ibitabo ririmwo intebe ry'inyegamo n'imeza abanyeshure bicarako bariko barabisoma bamanitse nk'amasanamu ku bibambazi vyiri somero.

Ishure rikikijwe n'ivyuma inkingi zera irishure risize irangi ry'umuhondo riri iruhande ry'ibarabara risanzwe riri mu musenyi n'amabuye y'urucekeri irishure n'ishure ryiza.

Ishure ry'intango riherereye ku mutumba wa Ruhororo, ni ishure ryiza. Aho bamanika amatangazo ku kibaho hamanitse amatangazo ari ku mpapuro z'umuhondo, izitukura, iz'icatsi kibisi.

Ishure ry'intango ni mu gihe cyo mu gitondo abana babiri baje kwiga bamaze gushika muri iri shure iri shure ryubatswe n'amabuye, Amatafari ahiye rifise ikibaho cirabura akabati k'umwarimu karugabe.

ibicu vy'ibara ryera n'ubururu ni mugihe mu mbuga y'iri shure hari ivyatsi bitonya ,umushenyi irishure ryubatswe ku buryo bugezweho rifise inkingi zera kuruhande hari irindi shure rishaje.

Impuzu zagenewe koinonora imitsi ni impuzu zifise amabara yera n'ayirabura ivya impuzu biboneka neza ko umuntu yagire yitegure aje ko inonora imitsi ni umupira hamwe ni pantarobambara.

Isima yarashaje, irangi ryarakunyutse, rihindura ibara; ikibaho cirabura, gikozwe mu mbaho, z'ibiti; ni ku ruhome, aho abanyeshure batashe, batagihanaguye.

Ishure ryishumbuye, abanyeshuri basohotse, bose bahagaje mu mbuga y'irishure, twihweje neza tubona ko bariko baraba muri akakazu kubakishija ivyatsi, umuntu yovuga ko bari mu nama.

Amashuri yisumbuye, yegereye ibarabara, ry'ikaburimbi; aya mashure, yubatse ku buryo, bubangabanganwa; ishure rimwe, rirashaje cane, ku buryo amabati yose, biboneka ko, yaboze.

ku kibaho, bashyizeko ,ibiharuro n'indome nibyo bariko bariga, iki kibaho kirera, ni kibaho ca kijambere abanyeshuri bicaye ku ntebe z'imbaho begamira amaguru y'ivyuma.

Ishure ryisumbuye, uyu munsi, abanyeshure baramutse, bakora ibibazo, bisozera umwaka; intebe bazitandukanije, ku buryo, ata munyeshure, araba ivyo mugenzi we, ariko arandika; bicaye ku ntebe z'inyegamo, n'utumeza, bikozwe mu biti.

Umwango w'ishure rikuru uruguruye uyu muryango ugizwe n'ivyuma usize irangi ry'ubururu iri shure ryubakishije amatafari aturiye intebe zikoze mu mbaho ziri muriri shure zirashaje.

Igiti kinini c’umwembe kiri kw’ ishure ryisumbuye ,abana bahiga iyi myembe barayirya kuko turavye neza abana barayikunda ,bari mu kibuga cagenewe gukinirwamo umupira w'amaguru.

Ishure ryisumbuye ryiza cane irishure riherereye mu kigwati c'amahoro umurima w'irishure uteye mwo ibiti vy'ubwoko bitandukanye utuyira abagenda n'amaguru macamwo badushashemwe amabuye n'amatafari.

Kw'Ishuri ryisumbuye ivyigwa vyashushe, abanyeshuri niho bakiva mu karuhuko ,umwigisha ariko abasigurire icigwa kijanye n'ubumenyi bw'isi, aba banyeshuri baciye ubwenge kuko mu mwaka uheze bose batoye ikibazo ca Leta.

Amashami y'igiti giteye ku mbuga y'ishure ryitiriwe abafaransa, n'amashami y'igiti gitotahaye cane, iri shure ryigishako abana b'indobanure, batoye ibibazo vya leta ku rwego rushimishije.

Icumba c'ishuri categuriwe ,kubikwa mwo ibikoresho bishaje, harimwo intebe zavunitse, hari ingoma, ibibaho bishaje, n'ibindi bikoresho bitagikoreshwa, kuriri ishure barindiriye uwuzoza kubisanura.

kwishure iritoya ry'intango riherereye mu kigwati c'amahoro, abanyeshure bakikije imeza ikoze mu biti barahagaze. binkaratasi bafashe mu ntoke ziri kurino meza biboneka neza ko bariko baratombora ivyigwa biga.

Ishuri ryisumbuye, uyu munsi turamutse dukora ibibazo, bijanye no gusozera uyu mwaka, aAbanyeshuri bose baje bambaye neza, kandi bicaye ku ntebe, uri umwe wese ariyicaranye akora ikibazo.

Icapa cereka abantu baja ku ishuri ryisumbuye Ryabuye iki capa bagishize hano kugira ngo umuntu azoba aje kuriri shuri ntazozimire kiri kw"ibarabara mu masanganzira.

Ingoma bavuza abanyeshuri binjira canke basohoka. Ni ingoma ikanye mu rushato rw'inka, ikibaho cirabura, irangi ry'umuhondo risize muri iri shure. Iri shure ryubakishije isima.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye n'amabuye imbuga yiri shure umusenyi n'amabuye yirabura akomeye ibiti binininya birikurira shure aho bimwe bitotahaye ibindi bifise amababi ahishiye.

Ababyeyi, baje kwumviriza inama, y'umukuru w'ishure; yabatumyeko, ngo barabire hamwe, icoteza imbere iri shure; bicaye ku ntebe z'ivyuma, zegamirwa, hamwe n'imeza, zikoze mu mbaho, n'amaguru y'ivyuma.

Bukira indero mu ntara ya butanyerera, uyu munsi ,abanyeshuri, n'ababyeyi ,basanzwe bafise inama n'uyu muyobozi ,afise imashini nyabwonko ,ateguriramwo ibijanye n'inama.

Umunyeshure yambaye umupira w'amaboko maremare ahagaze imbere y'ishure ahetse isaho mu mugongo, abandi banyeshure baratashe yerekana neza ko ari mu gihe c'umuhingamo abanyeshure basubiye imuhira.

Intebe zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma ,zirima ishure aho abanyeshure basanzwe bigira, ku ishure rikuru, ikibaho cirabura ,gihanaguye, amadirisha n'ivyuma hamwe n'ibiyo.

Ibicu vy'ibara ryera n'ubururu ni kw'ishure rikuru aho abanyeshuri bateguriwe gukinira, imbuga y'irishure irimwo ivyatsi bitotahaye bimwe vyerekana neza ko imvurigwa.

Icirwa c'ibiharuro nico umwigisha yigishije uyu munsi ku ishure yisumbuye aho mu mwaka w'umunani abanyeshuri bose batahanye ikigwa bazokorera muhira.

Ivomo ryashaje, badaherutse kuvomamwo; ni ku gito c'amazi, abanyeshure bavomamwo, baje kwiga, kuri iri shure ryisumbuye; umurima w'iri shure, uteyemwo ibigori, harimwo n'ibiti vy'amavoka.

Ishure ryisumbuye, mumbuga harabanyeshure n'abandi bantu basanzwe atari abanyeshure igitegeko y'imbere y'irishure gifise amababi atoshe, irishure ryubatse ku buryo bwa kijambere bw'igorofa.

Impfizi yihene, irikirarisha utwatsi duto dutotahaye ,igiti c'inganzamarumbo giteye mu mbuga y'ishuri ryisumbuye, hirya yaho gato, hari camwa c'umwembe nigiti c'inganzamarumbo.

Intebe zikoze mu mbaho z'inyegamo ihema ripfutse ku meza ibitabo ku kabati gakozwe mu mbaho amakaye y'abanyeshure kw'ishure ryisumbuye batashe bayasize mw'ishure kuberako imvura yarikiragwa baseko yonyagigwa.

Umugabo ari imbere y'ishure ariko arazunguruka urupangu rw'ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye, ibicu birimwo amabara abiri: ubururu n'ibara ryera.

Ishure ryiza ry'akarorero riri mu kibanza cahariwe ukwikukira kw'uburundi iri shure ririmwo intebe zikoze mu mbaho n'amaguru y'ibiti, udutebe twiza cane twinyegamo natwo nyene dufise amaguru y'ivyuma.

imbere y'uko binjira mw,ishuri babanza gutonda ku murongo umwigisha akaraba ko baje bose bambaye bikwije abanyeshuri biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri makuru

Intebe zikozwe mu mbaho zibiti, abanyeshuri biga muri iri ishure, n'umwigisha wabo batashe, basize Amadirisha n'umuryango vyuguruye, ku kibaho vanditse ivyigwa babize uyu munsi.

Ishure ryubatswe n'abavyeyi, abavyeyi begeranije amafaranga kugira ngo bubakire ishure ry'akarorero ku ruhome rwiri shure hari ibibaho bibiri ikibaho kimwe gisa n'ubururu ikindi gisa n'icatsi kibisi.

Ishure ryisumbuye imboga yacu n'amabuye umusenyi n'urucekeri n'ishure rinini cane ryubatse ku buryo bwakijambere risize irangi ryera inkingi zirera ibendera ry'igihugu c'uBurundi rirahungabana.

Urupapuro rwera umwana ikaramu mu ntoke aricaye yambaye amarori ku meza ariko aracapa yambaye agatambara mu mutwe ariko yiga ibijanye no gucapa hirya yiwe hariyo undi muntu ariko aramwigisha.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amabuye n'amatafari ahiye, ibicu vyera n'ivy'ubururu, iri shure birabonekaneza ko rifise indero riha abanyeshure kirumara.

abanyeshuri biga kuriri shure n'abanyeshure baciye ubwenge n, ishure ryisumbuye ry'akarorero, abanyeshuri bicara bagize umuzingi ku buryo umwarimu mu kubabaza bimworohera no kuraba ko batahuye icigwa yabigishije.

Iri shure n'ishure ryisumbuye, imbuga yaryo n'umusenyi ,amabuye y'urucekeri, iri shure ryubakishije amatafari aturiye, bagiye bashiramwo imirongo bayisig'irangi ryera, umwigisha yicaye k'urubaraza.

Umunyeshure yiga kw'ishure ryisumbuye yambaye ishati y'amaboko magufi yera arasohotse umwigisha wo mu mwaka wa gatatu ahagaze imbere y'umuryango urugi ruruguruye, inkingi ziri ishure n'ivyuma bisize irangi .

kijamw'amazi avuye ku ishuri yisumbuye kimanitse ku vyuma bisize irangira ritukura umunyeshuri ariko yinjira muri iki kigo cy'amashuri yambaye umupira wera n'akajipo k'ubururu

Abanyeshuri benshi biga kw'ishure ryisumbuye barikubakira umukino bakwega umugozi bamwe bakwega badudza abandi bagakwega bamanura abaganjuje abandi ni bo bahabwa intsinzi.

Ishure ryisumbuye, abanyeshure batashe; ni mu gihe, co ku mugoroba, intebe zikoze mu mbaho, z'amaguru y'ivyuma; iri shure, hasi hasize isima, abanyeshure bose, bamaze gusohoka.

Ishure ryisumbuye riri mu biti vyinshi cane, ibibiti harimwo ibigazi, ibiti vy,amavoka, amapera, mu mbuga y'iri shure mu musenyi, amabuye, n'urucekeri ,hari abantu bicaye ku ruhande tutabona tubona igitutu cabo gusa.

Amashure y'indaro mu cumba categuriwe kurara mwo abanyeshure . Ibitanda biragerekeranye bifise ingazi urira ko ugiye ku gitanda co hejuru. Ibitanda vyose birashashe neza abanyeshure bagiye mwishure kwiga.

Umunyeshuri, w'umwigeme, yicaye ku ntebe y'inyegamo, inyuma y'abandi; ku ntebe, hari agacamurongo, impapuro zera, aza kwandikako; uyu munyeshuri, biraboneka ko, ariko ariyumvira.

Intebe, zikoze mu mbaho, amaguru y'ivyuma; ishure rifise inkingi z'ivyuma, zisize irangi ritukura; igisenge c'iri shure, kiboneka ko gishaje, amatara araka biraboneka ko, abanyeshure, bariko bakora ikibazo, mw'ijoro.

N'ishure rishaje cane ryubatswe ku gihe c'abakoroni irishure amabati arashaje yaguye ifira ryubakishije amabuye gusa amadirisha n'ivyuma n'inzugi mu mbuga yiri shure n'ivyatsi.

Ishure ryabomaguritse ry'isumbuye, intebe zikoze mumbaho ir'ishure hasi aho hasize isima ariko twitegerejwe neza yarabomaguritse ku rugero rw'uko abana bazohava bandura indwara y'imvunja.

Ishure rikomeye ryubatswe kuburyo bwa kijamBere n'ishure ryisumbuye ryubatswe mu buryo amashuri abangabanganwa ibicu vyera, n’ubururu ingingi ziri ishure n'ivyuma.

Ishure ry'akarorero ryitiriwe ingabire ya bosiko irishure biherereye mu ntara ya butanyerera aha ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko cameze m'ivyatsi iboneka neza ko badaherutse kurikiniramwo.

Umwigisha yashitse mw'ishure mu gitondo kare, maze asanga nta munyeshuri n'umwe araza, aravye mw'idirisha abona nta n'ubwo baza vuba, yifata k'umunwa arumirwa.

Ryitiriwe umuryango Mweranda ,riherereye mu ntara ya Butanyerera, iri ishure rirashaje ,amazi aritarukira ko avuye ku miringoti iyatwara, yatumye isima iri ku ruhande isenyuka, iri ishure rigizwe n'abanyeshuri benshi

Igishusho cerekana ibihimba vy'umuntu vyaba ibihimba vyomunda n'ibihimba vyo hanze tubonesha amaso kimanitse mu cumba abana bigiramo abana batashe.

ishure ryisumbuye ryigamwo abana bakenya n'ishure ry'akarorero aho burimwana wese ataha yishuye ku kibazo umwarimu aba yabajije iri shure ryigisha rikoresheje ubuhinga bugezweko bw'uyu munsi.

Ishure ryisumbuye ryubatswe mu gihe ca kera uravye hasi isima yarabomaguritse umusenyi n'amabuye biraboneka harimwo intebe zishaje zikozwe mu mbaho ikibaho kinini cirabura vyerekana neza ko abanyeshure batashe.

Ishure ry'intango risiz'irangi ryera, irishure rifise inkingi zisize irangi ry,ubururu risakaje amabati, imiryango y'irishure irugaye, abanyeshure bari batashe.

Imashini nyagunku iteretse ku mezi imbere abanyesure bicaye ku ntebe z'inyegamo zikozwe mu mbaho irishure umigisha wabo ahagaze inyuma ikibaho c'ibara ry'icatsi kibisi canditseko indome tutabasha gusoma.

Ishure ryisumbuye neza na neza riherereye ku mutumba n'ishure ryubakishije isima ariko biboneka neza ko iri shure rishaje, amadirisha n'ivyuma n'ibiyo bishaje cane inkingi zarakonyotse irangi ryaravuyeko.

Ishure ryisumbuye, ryubakishije amatafari, aturiye, amabati mashasha; ku ruhande, hari ayandi mazu, ashaje, biboneka ko, ari yo mashure, ya mbere, abanyeshure, batanguye kwigiramwo, ubu bakaba, barahimutse.

Ishure ryisumbuye riri ku mutumba ,umugabo yambaye inkofero ahagaze imbere y'ir'ishure ku ruhome rwiri'ishure hacafye ibendera ry'igihugu c'uburundi, ishure ryubakishijwe amatafari ya rukarakara.

Ishure ryisumbuye, abanyeshuri batashe. Intebe z'inyegamo, imeza. Mw'ishuri imvura iriko iragwa ari nyinshi cane, igipfungu cahakingiriye ntushobora kuraba kure ngo habone.

Umuryango w'ishure ritonya wivyuma usizi rangi ry'uburur, irishure ryubakishijwe amatafari aturiye hamwe n'isima ,muriri shure harimwo intebe z'inyegamo harimo intebe abanyeshure bicarako amadirisha aruguruye n'ibiyo.

imeza, intebe, vyose bikoze mu mbaho, ishure rifise amadirisha manini cane y'ibiyo n,ivyuma, iri shure n'iry'akarorero ryubatswe mu buryo bwa none udukoresho duhuha umuyaga na two turahari.

Ishure ryisumbuye ryubakishijwe amabuye n'amatafari aturiye, indani muriri shure haate ibiti bitotahaye cane abanyeshuri biga kuri ishure baraciye ubwenge.

Ikibuga, c'umupira w'amaboko, aha kw'ishure ritonya, ry'intango; ni ishure ryubatse, mu buryo bwa kijambere, rigerekeranye, mu buryo bw'amagorofa; igiti kinini, gitotahaye, ku ruhande, c'inganzamarumbo.

Ishuri ryisumbuye rifise amabati yaguye ifira imbere y'irishure harutwatsi dukenya huduti duteye ku murongo .Kandi baconga buri munsi igiti kinini nya cane gifise amababi afyatagaye atoshe cane.

Uwuserukira Ishure ryisumbuye riherereye neza na neza mu kirwati ,,c'amahoro, abavyeyi baraMutse bagira inama iki bakoranije nu kurabira hamwe indero y'abana baharereye ,uko yotera imbere kurusha.

Intebe z'abanyeshuri zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma ibitabo biri hejuru ku ntebe no kumeza y'umwigisha ibitabo vy'umwarimu niho biri ku ruhande ikibaho bagihanaguye ariko ntibagihanagura neza.

Umurima w'ishure, ryisumbuye; ni ishure yubatse, ku buryo bubayabaye, ku mutumba; ibendera ry'igihugu, c'Uburundi, riramanitse; ibiti vyinshi cane, biteye muri uyu murima, ni ibitanga agatutu.

Ishure riri ku mutumba wa rohero ,irishure rifisidara ry'akarorero ,amadirisha n'ivyuma n'ibiyo ,umuryango w'irishure urugaye ,biraboneka neza ko abanyeshuri bari batashe.

Inkingi nini yubakishije amatafari ahiye, umungoti w'amazi biboneka neza ko abarimyi bahejeje kuvomera imirima yabo ku ruhande ivyatsi bitotahaye n'ibiti bitotahaye.

Ibicu vyera, icatsi kibisi ,ni kw'ishure ryisumbuye, ryubakishije amatafari aturiye, harimwo n'isima, inkingi ziri shure zirashaje, iri shure ryubatse mu buryo bw'amazi amwe.

Ikinga, rihagaze imbere y'ishure; ni ikinga ry'umwarimu, yigisha mu mwaka w'icenda, kw'ishure shingiro; uyu mwarimu, ahagaze imbere y'umuryango, ariko akoresha, ikibazo c'ibiharuro.

Ivyatsi biteye imbere y'ishure biratoshe, hari n'ibiti ,umurima w'irishure barawuvomera ,turavye inkingi z'irishure ninkingi za kera cane ,kuko yarakunyutse ivyuma navyo biriko biragwifira.

Ishure ry'intango, riherereye, ku musozi hejuru, n’amashure yubatse, mu buryo bubangabanganwa; abana, ntibaratangura kuryigiramwo; iri shure, riracari rishasha; ko turavye aho abana baca, hari ivyatsi vyinshi.

Ishure rikuru ryubatswe mu buryo bwa kijambere ishure ryubatswe mu buryo bugeretse abanyeshure baratashe, imbere y'irishure hateye ibiti ku murongo bitotahaye ,ibendera ry'igihugu c'uburundi rirahungabana, imbuga y'irishure na mabuye n'umusenyi.

Imbere y'ishure ryisumbuye umusenyi amabuye y'urucekeri hamwe n'igiti giteye imbere y'ishuri abanyeshure baratashe biboneka neza ko hari mu gihe co gutaha kw'abanyeshuri.

Ishure ryisumbuye uyu munsi abanyeshure baramutse bumviriza ijambo ry'uwurongoye irishure abanyeshure bose baraberewe bahagaze imbere y'amashure yabo bashajije.

Ishure ryisumbuye rishasha riheruka kubakwa k'umutumba, irishure ryubatswe n'abavyeyi ,ivyuma bitangira abanyeshure badahura n'isanganya bisiz'irangi ry'ubururu co kimwe n'imiryango n'amadirisha.

Ibarabara risanzwe ryivu ry'imigenderanire ni ibarabara rishaje turavye umuringoti utwara amazi warasivye ntibaherutse kurikora uruzitiro rw'iri shure rwamezeho ivyatsi biboneka neza ko badaherutse gukora isuku.

Ibibabi vy'ivyatsi, binini binini, vyagutse, bimeze nk'amateke; inzogera bavuza, abanyeshure bagira binjire, canke bagire basohoke, imanitse hejuru, ku rubaho, rw'inkingi y'ishure.

Imbuga y'ishure, irimwo ivyatsi bitoshe; amashure yubatse, ku buryo bwa kijambere, ni amashure yubakishije, amatafari aturiye, hamwe asize irangi ryera, amabati asa n'ubururu.

Isaha cumi na zibiri z'umugoroba ishure ryisumbuye abanyeshuri bose baba batashe ,irishure rifise imiryango y'ivyuma isizirangi ritukura ,inkingi z'irishure kurubaraza nimwimwe.

Isuhure ryisumbuye mu mbuga yaryo hateye ibyatsi bikenya imbere y'irishure bahateye ibiti ku murongo ibi biti barabicunga neza irishure birashaje kuko turabye ibi bambasi byayo birashaje.

Inama ya bose, kw'ishure rikuru, ryo mu Kibenga; abavyeyi bahishikiye; uwuserukirira iri shure, mu ntara, yari yaje, kugira ngo, bigire hamwe, ibijanye n'indero, muri iri ishure.

Mw'ijoro hagati kw' ishure ryiza cane ry'akarorero ,intebe zitey'igomwe ,abanyeshuri batashe, amatara araka ,biboneka neza ko hari mu gihe co mw'ijoro ata munyeshuri yari muri iri shure.

Ibicu vyera n'ivy'ubururu, ku mbuga y'iri shure ryisumbuye i barabara rica imbere y'iri shure ryarabomotse amazi y'ibiziba yiretse mu binogo imbere yiri shure bizohava bitera ababanyi imibu.

Ibitanda bikoze mu mbaho z'ibiti mu buryo bugerekeranye, ni mucumba categuriwe kuraramwo abanyeshuri biga barara mu ndaro, abanyeshuri bagiye mw'ishure ibitanda vyabo basize babishashe neza.

Ishure ryisumbuye rifise utuzu twa sugumwe tugabanijemwo kabiri : utwagenewe abakobwa n'utwagenewe abahungu. Iri shure imbere yaryo hateye ibigazi bitotahaye cane.

Ishure ryisumbuye riherereye mu mugwa mukuru w'intara ya Butanyerera, abanyeshuri bose bahagurutse batonze umurongo w'urukiramende, umwigisha ariko abasigurira bose baraba.

Ishure ryisumbuye abavyeyi bicaye ku ntebe z'isome ndende yicarako abantu banebane canke barenga uwuserukirira iri shure ari mbere ariko ababwira imigabo n'imigambi yukuntu iri shure ryokwiteza imbere.

uruzitiro rw'ishure ryisumbuye n,amabati igikoni batekeramwo ibifungurwa abanyeshuri bafungura hejuru nticubatse imiduga ibiri izana ibifungurwa vy'abanyeshuri ihagaze ku mbuga y'iri shure.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kw'ishure rikuru abanyeshure babiri bahagaze muri iki kibuga imiduga y'umuyobozi w'ishure n'abarimu ihagaze ku ruhande ibicu vyera n'ibicu vy'ubururu.

Mu ishure ryisumbuye ryiga ko abanyeshure benshi cane abanyeshure baheze amasaho yabo bahagaze mu mbuga iteyemwo ivyatsi bitotahaye aba banyeshure biraboneka neza ko barindiranye igishika umuyobozi w'indero mu ntara.

Ishure yisumbuye risakaje amabati urusenge rw'iyinzu nibiti n'imbaho intebe n'imbaho ikibaho cirabura canditse ko ivyigwa bize uyumusi abanyeshure.

Inkombe y'ishure yubakishije amabuye manini manini cane y'amasare. Haruguru y'inkombe, hateye uduti k'umurongo duto duto. Utu duti baraduconga tugatuma iri shure risa neza.

Ishure ryisumbuye n'ishure ryiza cane mu mbuga yiri shure hashashe amatafari babumvye mw'isima ibendera ry'uBurundi niryubumwe bw'abarundi rirahungabana irishure rikikijwe n'ibiti bitotahaye.

Îshure ryisumbuye ,rishaje cane, impande n'impande yiri shure, hari ibiti vyinshi cane, iri ishure turyihwejwe neza ,turabona ko ryubatse mu gihe c'abakoroni ,ibiti birikikije biratotahaye.

inkingi y'icuma isize irange ry'ubururu ririko rirakunyuka umunyeshuri yegamiye inkingi yarifashe n'amaboko yose iri shure rirashaje biraboneka neza ko ryubatswe kera.

Abantu batatu bari imbere ku rubaraza ,bariko bagenda baganira umwe afise mu ntuki ikidumu bagiye kuvoma ,urubaraza rw'iri shure nigwiza cane rifisi nkingi zikomeye zisizirangi ryera.

Ishure ryisumbuye ryubakishije amatafari aturiye hamwe n'isima, n'imiringoti itwara amazi iraboneka. Ibiti biteye inyuma y'ishure biratotahaye; ni ibiti bateye mu buryo bwo kuhashariza.

Intebe nyinshi zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma, akabati ku ruhande kuguruye ,ishure ryubatse rikoresheje amatafaraturiye, umugabo yambaye inkofero.

Intebe zishaje zirahabigenewe mu cumba categuriwe kubikwamwo, hari ibikoresho vyinshi vyashaje bitarasanugwa, kuriy'ishure intebe zavunitse bazishira muri iki cumba kugira ngo baze bazisanure.

Abanyeshuri biga kwishure ry'isumbuye bari muturwiturwi biboneka neza ko bari batashe aba bari muturwi na bafate inzir imwe batashe iri ishure ryubatse mu buryo bw'igorofa difise utugrisha dutonya cane hejuru.

Kw'ishure ryisumbuye abanyeshuri bariko bariga ivyigwa babigejeje kure, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, ikibaho cirabura umwigisha wabo ahagaz'imbere ariko abasigurira ivyigwa vy'uy'umunsi.

Izi ntebe abanyeshuri bicarako zisize irangi ryirabura, zifise n'amaguru y'ivyuma, urubaho imbere ruranditseko icigwa kijanye n'ikirundi, abanyeshuri batashe, ni mu gihe co ku mugoroba.

Ishure ryisumbuye, imbuga y'iri shure, iteyemwo utwatsi, duto duto; iri shure, risize amarangi abiri, iryera, n'iry'ubururu; hari igiti cumye, gifise amababi yikokoye, iri shure uravye, ryubatse ku gihe ca kera.

Inzira y'abanyeshure ishashemwo amatafari abumbwe mw'isima baciyemwo imirongo yera ku mpande n'impande ibiti biteye aho hantu biratoshe kandi bibonekaneza ko ari mu gihe c'imvura.

Isomero ry'ibitabo icumba ciza cane, hari bitabo vyanditswe n'abanyabwenge, ibitabo vyigisha ubutunzi, ibitabo vyigisha amagara y'abantu hari n'ibindi bitabo vyigisha ibiharuro.

Ibicu vyera n'ivy'ubururu, ishure rishaje, inkingi zubakisije amatafara aturiye bisakaje amategura, imbuga numusenyi amabuye n'urucekeri ,iri shure niryakera.

Ishure ryisumbuye rifise inkingi zisize irangi ryera, imbere yizi nkingi hari inkombe nini yubakishije amabuye manini cane bitwa Masare. Haruguru gato hateye ibiti vyo mu bwoko butandukanye.

Ishure ryubakishije amatafari ahiye, rikaba rifise n'amatafari abumbwe mw'isima. Iri shure ryubatswe neza inkingi z'ivyuma imbere hari imbuga irimwo amabuye manini n'ayandi matomato.

Mu murima w'ishure kw'ishure rikuru riherereye neza na neza mu kigwati c'amahoro igiti kinini cane c'umwembe, ibigazi , n'imyumbati biri muri uyu murima, uyu murima twihweje neza umwimbu ntiwifashe neza.

Imiduga ihagaze ku mbuga y'ishure ryisumbuye ishure rifise abanyeshure benshi, abarimo baho bagigisha bose batunze imiduga turavye neza n'ishure ry'akarorero rihemba neza abakozi.

Ikigega c'amazi cubakiye n'isima n'amabuye ibendera ry'igihugu c'uBurundi rirahungabana ni ku kigo c'ishure ryisumbuye ryitiriwe mutagatifu Pawulo irishure inyuma hateye imyumbati rikikujwe n'ibigazi.

Ibiziba byiretse mu mbuga y'ishure y'isumbuye imvura yaguye haciye nk'isaha ihise abanyeshuri bari mu ishure bariko bariga ibicu turavye hejuru nta mvura yongera kugwa kuko ibicu birera n'ubururu.

Imbuga y'ishure yisumbuye iri mutwatsi iyi mbuga iri mumusenyi amabuye y'urucekeri. Niciza cane bahateye igiti cy'amababa songoye kiratotahaye cane nigiti gifitiye akamaro iri ishure.

Ishure abanyeshuri bigamwo bicara ku mbaho n'amaguru y'ivyuma yizi ntebe urubaho runini rwanditseko icigwa biboneka ko ari icigwa c'ikirundi isaha imanitse hejuru y'ikibaho barabirako amasaha.

Ikibuga c'umupira w'amaguru. Ni ikibuga ciza cane, kiri ahantu hakikijwe ivyuma. Hakurya yaho hari imisozi itotahaye, biboneka neza ko ari mu gihe c'imvura.

Imbuga y'ishuri ryisumbuye ahantu hari igiti gishinze bamanikako ibendera ry'igihugu cacu c'uburundi hari utwatsi dukikuje aha hantu har'utwatsi dutoya isima ritarabomagurika iboneka neza ko aho hantu haheze igihe kinini bahubatse.

Iri shure ryisumbuye, ryubatse kw’ibarabara rikuru; iri shure, mu mbuga yaryo, hari amabuye, umusenyi, n'utwatsi dukenya; ibicu vy'ubururu, n'ibara ryera; kuri iri shure, hari n'ibiti birikikuje.

Ishure ryisumbuye rinini cane. Imbuga yaryo hateye itwatsi duto duto. Umuringoti utwara amazi uriko urasenyagurika. Ibiti binini vy'inganzamarumbo harimwo n'igiti c'umwembe, biteye muri iyi mbuga.

Ishure ryisumbuye aho ryubatswe n'amatafari aturiye, imiryango n'amadirisha n'ivyuma, irishure turavye neza rifise amabati ashaje riboneka neza ko ryubatswe mu gihe ca kera, ryubatse ku musozi hejuru ibiti birikikije biratotahaye cane.

Ikinga rihagaze imbere y'umuryango w'ishure ryisumbuye, irishure rifise inkingi zera. Ryubatswe aho hambere biboneka neza ko irishure rishaje. Imbuga yaryo n'amabuye manini manini n'isima.

Ibaraza rw'ishure ryisumbuye irishure riherereye neza na neza mu kigwati c'amahoro imbere y'irishure hateye uduti ku murongo kandi baraduconga kuburyo dukura tureha iri shure rifise inkingi z'ivyuma.

Urubaho rwirabura munsi yarwo nimbaho no hejuru n'imbaho, n'urubaho runini nya cane rukwira uruhome rwose amadirisha manini y'ibiyo intebe y'inyegamo y'ibiti.

Uburaro bw'ishure ryisumbuye nishure ryiza cane ry'akarorero ryigaho abana b'incabwenge abanyeshure bagiye mw'ishure bashasha ibitanda vyabo mifarizo n'imisego baryamako.

imbuga y'ishure ryisumbuye .Amabuye menshi manini n'ayandi matonya y'amasare .Umusenyi . Intebe ziri ku rubaraza , rwiri shure . Har'imodoka hakaba n'amazu ku ruhande akikij'iri shure.

Muri iri shure imeza ikozwe mu biti hejuru hari impapuro urubaho rwirabura ishure risizi irangi ry'umuhondo muri iri shure abanyeshure batashe bakoze amasuku kuko intebe bazisohoye.

K'utubati hari ibikoresho vyagenewe ubushakashatsi ni mu kigo c'ishure ryisumbuye iri shure rifise udutebe dutonya abanyeshuri bicara ko tukibaho c'icatsi kibisi iri shure ribatse ku buryo bwa kijambere.

Ku mpande mu nkengero z'ikibuga c'umupira w'amaguru kw'ishure ryitiriwe umwami Mwambutsa. Iri shure rigaha abana b'akarorero. Uworaba neza ni ishure ryamenyesheje abanyeshure benshi uyu umwaka

Icumba c'ishuri ryisumbuye cagenewe amakoraniro; abanyeshure uyu munsi baramutse bafise inama n'umuyobozi w'indero mu ntara. Yabagirishije inama abaha impanuro ababwira uko bategerezwa kwitwara no kwiga cane kugira ngo baze bagirira kazoza igihugu cabo.

ishure ryisumbuye mu cumba abana bigiramwo, ico cumba kirimowo intebe zikoze mu mbaho, isandugu ikoze mu cuma ifise irangi ry'ubururu, ikibaho cirabura gikwira ku ruhome hose.

Ishure ryisumbuye rifise ikibaho cirabura, aho musi yik'ikibaho hateretse isandugu ikozwe mu vyuma isize irangi ry'ubururu, ir'ishure rifise intebe zikozwe mumbaho zishaje idirisha riruguruye umwarimu yasohotse.

Ishure ryisumbuye mu mbuga hase hasize isima hari ikibuga c'umupira w'amaboko n'ishure ryubatswe neza yubatswe n'amatafari hirya no Hino n'isima abanyeshure bari mutugwi tuwi biraboneka neza ko bitegurira kwinjira gukora ikinazo ca reta.

Intebe n'imeza bikozwe mu mbaho amaguru y'ivyuma icumba kinini gibuza amadirisha y'ivyuma n'ibiyo biboneka neza ko ahantu hateguriwe kugirira inama abantu benshi.

Ishure ryisumbuye; imbuga igizwe n'umusenyi, utubuye duto, bitwa urucekeri, utwatsi duto duto, igiti c'inganzamarumbo, giteye imbere, y'iri ishure; hari n'utwatsi, bateye ku murongo, mu buryo bwo kuhashariza; ni ishure ryubatse, mu buryo bw'igorofa.

Ishure ryigisha ibijanye n'ubuhinga bwa none nimucumba abanyeshuri bakoreramwo imyimenyerezo ijanye ni vyo bababize mw'ishure babishira mu ngiro bafashe ibikoresho bakoresha muri, ubu buhinga bariko barabiterateranya.

Ibikoresho bikoma komeye kurira ishure vyarazanwe n'ubuserukira iri ishure mu ntara .Abanyeshuri bahiga bambara amataburiya yera abasigaye bicara ku ntebe zizunguruka zinyegamo.

Ishure ryisumbuye ryigisha ibijanye n'ubuhinga bwa none, abanyeshure bambaye utubapfuka mu mutwe n'utubapfuka ku munwa bari muri iri ishure, aho baje gukora ubushakashatsi, baraba neza ko ibintu bize babitahuye.

Ishure rya Karorino ryigako abana baciye ubwenge ,irishure buri mwana wese abafise imashimi nyabwonko, umwigisha ariko azunguruka kuri buri mwana araba kivyo yabigishije yabitahuye.

Ishuri ryigisha ubuhinga bwa none abanyeshure baje bicaye bariko bariga, bamwe muri bo bafise imashini nyabwonko abandi ntazo bakoresha ubundi buryo abanyeshure bicaye kuburyo bose bicaye ku nyegamo.

Abajejwe gukora amasuku muri kaminuza bariko bakora amasuku ku mbuga y'irishure umwe muri bo asunitse inkorofani mu ntoke uyundi afise umukubuzo n'indobo ashiramwo umucafu.

Muri kaminuza yigisha ibijanye n'akaranga umwarimu arimwshure ariko aracapa ariko ari wenyine tugerageje kuraba abandi banyeshure batashe bamusigaho.

Irishure nishure rya kaminuza, umwana aciye imbere y'irishure mu mugongo ahetse isaho aya mashure yubatswe kuburyo bwakijambere, abana bahiga bariko bakora isuku baconga ivyatsi biri mu mbuga y'irishure.

Abanyeshuri bambaye amasarubeti y'amaboko maremare ,bari mw'ishure rya kaminuza aho iri shure risanzwe ryigisha ibijanye no gukora imiduga, barahagenewe gukorewa iyi miduga nyene.

Muri kaminuza icumba categuriwe gusomeramwo ibitabo, abanyeshuri bicaye basoma ibitabo. Bariko bakora ubushakashatsi ku bijanye n'ivyo bize mw'ishuri, umwigisha yabasigiye.

Abanyeshuri bavuye mu bihugu bitandukanye baza kwiga kubera ishure ryitiriwe ukwizera n'ishure riherereye mu gihugu c'uburundi ishure ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu.

Kaminuza uyu munsi bateguye ibirori vyo guha udushimwe abanyeshure bitwaye neza muri uyu mwaka, ubuserukirira ishure yavuze ko aba banyeshure bazofashwa mu kuja gukarisha ubwenge mu bihugu vyo hanze.

Agakoresho bakoresha mu kongera umuriro mu bikoresho vy'ikorana buhanga kari ku meza hejuru imashini nyabwonko nayo iri aho nyene intebe ikozwe mu mbaho iri muri iri shure.

Imiduga y'ishuri rya kaminuza ihagaze ku mbuga y'irishure, uyu munsi abanyeshuri barafata urugendo baja gukora ubushakashatsi mu zindi ntara, irishure ryigishibijanye n'amagara y'abantu.

Icumba cagenewe gukorerwamo ibijanye n'ubushakashatsi, umunyeshuri yambaye itaburiya y'ubururu ari muri iki icumba, ariko arasuzuma neza ibijanye n'ubuhinga bwa none.

Ababagabo biga muri iyi kaminuza bambaye amasaruwete y'ubururu, bambaye udukinga intoke bariko bakora ivyuma babihinguramo ibindi vyuma vyo kwubakisha.

Udusandugu dutatu kamwe gasa n'ubururu akandi gasa n'umuhondo akandi gasa n'irindi bara, utwo dudusandugu twagenewe kwegeranirizwamwo imicafu bakuye hirya no hino.

Uwu munsi abayobozi b'indero ku rwego rw'igihugu, araza kugendera kaminuza yigisha ibijanye n'uburimyi, abamenyesha makuru n'ibikoresho vyabo birangurura amajwi bamaze kuhashika.

Iyi kaminuza yigisha ibijanye n'ubuhinga bwa none turi mu cumba categuriwe gukoreramwo imyimenyerezo ijanye n'ivyo baba bigiye mu ishure intebe zikoze mu mbaho abanyeshuri bicara ko bakora iyi myimenyerezo.

Ir'ishure rya kaminuza ryubatswe mu gihe ca kera ,amabati yaraguye ifira, imbuga y'iri shure yamezemwo ivyatsi, kandi biboneka neza ko ir'ishure ryubatswe kera, turavye inkingi zaryo zarakunyutse, ivyuma biryubatse vyaguye ifira.

Ishure rya kaminuza ryigisha ivy'ubuhinga bwa none, abanyeshure batatu bambaye amasarubete imashini nyabwonko bayisambuye bariko baraba ikibazo yoba ifise gituma idakora neza.

Kaminuza yigisha ibijanye nubushakashatsi mu vy'amagara y'abantu abanyeshuri na bose bambaye ubuntu tubavuka ku munwa tubarinda kwandura indwara bicaye ku ntebe z'inyegamo bose bariko barumviriza.

Imeza ikozwe mu biti udukoresho dutandukanye turi kuri iyo meza akabati kari inyuma y'abanyeshuri nta kintu kirimo nako nkeneka kozwe mu biti igitangaje abo banyeshure bose bambaye amarori.

Ishure ryubatse, mu buryo bwa kijambere, rya kaminuza; ni mu gihe, abanyeshure batashe; imbuga y'irishure, ni isima iciyemwo imirongo; impande n'impande z'iri shure, hateye uduti ku murongo, twiza cane, turacongwa.

Abanyeshuri biga muri kaminuza bafise utwandikisho twabo mu ntoke n'amakaye impapuro bandikako, biraboneka ko umwigisha yari imbere yabo abasomera icigwa nabo bandika.

Umugabo yambaye isarubete y'ubururu yambaye uturinda ntoke, afise ivyuma mu ntoke ariko arapima arashaka gukora urugi rw'icuma ivyuma biringaha vyose n'ibikoresho akoresha mu gukora izo nzugi.

Kaminuza ifise inkingi nziza cane zisize irangi ryera iyi kaminuza isakaje amabati atukura imbere yiyi kaminuza hateye ivyatsi bitoshe iyi kaminuza turavye neza ntibaratangura kuyigiramwo kuko nta banyeshure bahari.

Bagishika muri kaminuza baje kwiga bazi icabazanye umukobwa yicaye inyuma afise imishatsi miremire ipfundikiye inyuma, umwigisha ari imbere ariko arabigisha abanyeshuri nabo bamuteze amatwi

Umwigisha yagisha muri kaminuza yakoze ubushakashatsi atera ibirayi biri birayi nibirayi bitoshe cane biri ahantu bifite inkingi z'ibyuma impera n'impera hari imigozi ibitangira ngo ntibivunike.

Umuduga wirabura uhagaze imbere y'ishuri rya kaminuza y'igishe bijanye n'uburimyi ibiti bibiri biri mbere y'ishure bimeze nk'ibigazi mu mboga n'amabuye y'urucekeri.

Imeza ikoze mu mbaho amaguru yayo n'ivyuma ibikoresho vyabugenewe vyugariye kurino meza abanyeshuri biga hano biga ibijanye no gukora ibirato hamwe no gukora imisipi.

Abanyeshuri biga mw'ishuri rya Kaminuza bariko bariga ibijanye n'ubuhinga bwa none n'ibiharuro, aba banyeshure biga mu gitondo bagataha ku muhingamo.

Uri kaminuza yigisha ibijanye nubuhinga bwanone abanyeshure bashika batatu bicaye mu cumba bariko bashira mu bikorwa ibijanye n'ivyo bize umwe muri bo ariko arasudira araba neza ko iyi terefoni ngendanwa yoba ikomeye.

Ishure rya kaminuza, ryubatse ahantu, mu biti vyinshi cane, ryubakishije amatafari aturiye; iri shure, rifise aho abantu baca, b'amaguru, hateye uduti duto duto, ku murongo.

Icumba categuriwe gukoreramwo inama kirateguye neza kirashashe, ibitambara biri kumeza, baritegura mu kanya kazakuza inama rukokoma bihuza abayobozi n'abarimu bigisha muri iyi kaminuza.

Umwigisha wa kaminuza ari mbere y'abanyeshuri ariko arabigisha aba banyeshuri bose bamutetze amatwi bicaye ku ntebe zikoze n'imbaho zifise amaguru y'ivyuma .

Ishure ryisumbuye, rya Ngagara, uruzitiro rugizwe, n'umuryango w'ivyuma, usize amarangi, atandukanye, harimwo irangi ryera, harimwo iritukura, n'iry'ubururu; indani muri iri shuri, hateye ibitoke, n'ibindi biti, vy'ubundi bwoko.

Imiduga mito mito itwara abantu, n'imiduga y'abarimu bigisha muri kaminuza yigisha ibijanye n'ubushakashatsi mu vy'uburimyi. Aba barimu bahembwa neza, kuko nka bose bagendera mu miduga biguriye.

Abanyeshure biga muri kaminuza biga ibijanye n'akahise. Bose ubaravye bajumarariwe. Bariko biga akahise kajanye n'uyu mugabane wacu wa Afrika. Bafise ibitabo bandikamwo, abandi imashini nyabwonko.

Urubura rwinshi cane rwera ruri imbere y'ishure rya kaminuza ryigisha indomeza none n'ubuhinga bwo kumenya uko umuntu yitwara. Iri shure ryigisha abana bavuye hirya no hino, mu mihingo yose.

Kaminuza yubatse neza yubakishije amatafari ahiye, amadirisha n'inzugi bikoze mu vyuma hariko n'ibiyo. Iri shure ryigisha ibijanye nivy'amagara y'abantu.

Budafara bumvye mw'isima bayashize ahantu abanyamaguru baca , ivyatsi vyiza cane bitotahaye mu mbuga y'iri ishure rya kaminoza ibiti bitandukanye biri muri iri ishure ugiye mu cumba c'umuyobozi ucakumwazi.

Imeza zikoze mu mbaho amaguru y'ivyuma ,intebe n'inyegamo nazo n'ivyuma, ku mpande hari ikibaho gitonya gifisamabara kumpande n'impande umuryango uruguruye, ibindi bikoresho birik'uruhande.

ishuri rya kaminuza ryigisha ibijanye n'amagara y'abantu icumba categuriwe gukoregwamo ubushakashatsi abahinga mu bijanye n'amagara y'abantu bari muri iki cumba bariko biga ku ndwara z'ivyaduka

muri kaminuza abanyeshure biga ibijanye n'uburimyi bambaye amataburiya yera babiri muri bo bambaye utubakingira ku munwa bariko bakora ubushakashatsi barashaka ibitegwa bizogwiza umwimbu.

Ibikoresho vyagenewe gukora, ibikoresho bikoresha ubuhinga bwa none birikumeza ikoze mu mbaho z'ibiti, ababanyeshuri bariko bashira mu ngiro ibijanye n'ivyo bize mw'ishuri.

Ni mw'ijoro cane kw'ishuri rya kaminuza , umwigisha yacanye umuriro, bariko bakora ubushakashatsi abanyeshure bose basamaye baraba ibiriko biraba.

Ishure rya kaminuza ryigisha ibijanye no gukora umuyagankuba, umwigisha yigisha muri ir'ishure afise mu ntoke agakoresho karangururamajwi, yambaye ingofero ituma atohura n'isanganya.

Ishure rya kaminuza ryubakishije isima risize irangi ryera, umuryango urugaye ni mu gihe abanyeshuri batashe usizirangi ry'ubururu, banyeshuri bose basubiye imuhira.

Icumba cagenewe ubushakashatsi ah'abana bimenyerereza ibijanye n'ivyigwa bababize ,imashini nyabwonko intebe nziza cane birahari, hari imashini zizimije vyerekana neza ko abanyeshuri batashe.

Umunyeshuri yiga muri kaminuza yigisha ibijanye no kubaka no kubaza, afisiranda mu ntuke ariko arabaza, urubaho yarushize aho asanzwe abazira ariko arutunganya neza.

Kaminuza, yigishe ivy'ubuhinga, bwa none; abanyeshuri batatu, bari mu cumba cagenewe gukorerwamwo, ubushakashats, baraba neza, ibijanye n'imashini nyabwonko, ko zikora neza.

Muri kaminuza yigisha ibijanye n'amagara y'abantu abigisha uyu munsi baramutse bafise inama n'umuyobozi w'amashure mu ntara uyu munsi bariga cane cane ku bijanye n'icoteza imbere iri shuri.

abanyeshuri biga kuri kaminuza ya canika bambaye amasarubete asa n'umuhondo bamwe muri bo bambaye inkofero zitukura n'izisa n'umuhondo zibarinda guhura n,isanganya ry,umuyagankuba.

Umusi mukuru ukomeye cane abanyeshuri bega kw'ishure rya kaminuza yigisha ivyo ubushakashatsi basedukanye n'i yonka, kuko bari baje mu musi mukuru wo kuroswa impapuro vy'umutsindo.

Ni muri kaminuza, yigisha ubushakashatsi; aho abanyeshure, bari baramutse biga, ibijanye n'ubumenyi bw'umuntu; aba banyeshure, baraciye ubwenge cane, kubera ko, mu mwaka uheze, ni bo babaye aba mbere, mu mashure, ya kaminuza.

Ikibuga c'umupira w'amaguru mu ishure ya kaminuza uyu munsi abanyeshure baramutse bakina urukino rw'umupira w'amaboko bambaye neza inyambaro ibaranga mu kibuga bambaye batonze bariko barakina

Zisakaje amabati mashasha Rifise inkingi z'ivyuma abanyeshure biga muri iyi kaminuza yigisha kubaka bariko baravangavanga isima n'amabuye umwarimu wabo ari ku ruhande amatafarI ahiye afise n'impapuro mu ntoke.

Ishure rya kaminuza ryigisha ibijanye no kwakira no gutwara ingenzi ,iri shure rirashaje rimaze imyaka myinshi, imbuga yaryo ni vyatsi gusa ku ruhande hari akayira gaca mw'abantu b'amaguru harimw 'amabuye.

Agatebe kameze nk'akameza ushiraho kuboko n'urupapuro n'ikaramu uri kurandika wicaye ku gatebe k'inyegamo k'ivyuma biri mu ishure aho abanyeshure batashe igihe bari bahegeje gukora ibibazo vya reta.

Kaminuza yigisha ivyo guteka igikoni caho cubakishijwe n'ivyuma umunyeshure yige ivyo guteka muntoke ateruye isahani iriku ifungurwa yambaye itaburiya yera n'inkofero mu mutwe.

Uruhome, rw'inzu ,ya kaminuza, ku mpande n'impande ,hubakishije Amabuye y'amasale, avanze n'isima, urubaraza rutanguye gusa nu gwirabura, biboneka neza ko, iri shure rishaje.

Ikigo ca kaminuza gifise ishami basomera mwo ibitabo vyo mu mahanga nibitabo vyanditswe n'abanyabwenge bikoregwamwo ubushakashatsi umugabo yambaye ibirato vyirabura igitabo muntoke n'isaho yambaye agashati k'amaboko magufi.

Ni ishure rya kaminuza ryubakishije amabuye asize ibara ryirabura, hagati na hagati ibara ryera. Ni ivyuma, ryubakishije n'amatafara hiye. Ni ukuvuga iri ishure rimaze igihe kinini, turavye aho ryubatse haratanguye kubomoka.

Aza kwishure rya kaminuza bugizwe n'inkingi nyinshi nini inini zikoma akomeye hasi hase isima n'irangi ritukura. Abanyeshure bahari umwe yambaye inkuzu zirabura gusa iyindi yambaye yirabura n'iyitukura.

Ikigo ca kaminuza kirimw' intebe abanyeshuri bicara ko gikozwe mu mbaho, n'amaguru y'ivyuma kwicaye nk'abanyeshuri bakeya biboneka neza ko abandi batari bwaze ku masomero.